Tontonnemɔ la ar a pɛgle kuruu, kaŋa goe la a ti a kuruu, ka kaŋa meŋ zun fẽẽ a pegle a kuruu. Kaŋa meŋ arɛɛ dendeŋ kyɛ kaara.

Rɔba la biŋ, a dɔgele boma, ka pɔga zeŋ, a de suo, kyɛ ka korpɔɔte biŋ, ka boma dogele, ka l pelee biŋ. Ka bompeɛlaa lare o poɔ.

Dɔɔ la dɔɔ la go ar ka kaŋa zeŋ a leɛ o lambori kaara. Ka kaŋa meŋ zeŋ a kyɛ kaara. Ka bayi a zeŋ a kyɛ wuoro kuro. Ka bayi meŋ a ar a kyɛ muulo kaara.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

Soola la biŋ ŋmenaa, ka pͻlee te are ne, ka bonsͻgelaa biŋ kͻge o kyԑ ka bompeԑlaa meŋ dͻgele a zusogͻ. Kaa batere meŋ biŋ kͻge kyԑ ka bombuluu meŋ be a puoriŋ a biŋ. Ka kaŋa meŋ gaa te be a puoriŋ a are.

Noba la vͻgele zupili zeere, mine meŋ vͻgelԑԑ sͻgelͻ kyԑ pԑgele boma. Ka ba are a zԑge ba nuuri kyԑ haa ba noͻre. ka mine meŋ a tore zԑge a boma a kyԑ kyԑnԑ.

Lɔɛ la biŋ, ka hũũ di a, ka noba be soriŋ a are are kyɛ ka lɔɔre mine meŋ be a soriŋ. Ka noba a zoro, ka ba mine meŋ a bal a are.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

Oraba sɔglaa la biŋ, ka moto-peɛlaa biŋ, ka biiri zeŋ, kyɛ ka mine a ti ba lamboe, ka mine suli ba su, kyɛ ka kaŋa meŋ a duo a kaara.